Gamo dere woga mayida asatikka duniguza mayida aawatikka calatikka kehi eqidinne qasekka be qofa qoncisishe deosoonaeyitika kehidi deizayisa guyeni othtetidi deiza cishshati betishe deosoona

gammo dere gadho keeththay woykko duulata sohoy beettisayssa sinthani keehidi gammo zuune ayssisayssikka bonchettida deemise adimasu geetettizayssinne izara de7izayti kowaaseka iza oosanchatinne gammoy dunguzata keehidi may7idayti beettosona

nam7u machadikka sinthara eetas qanxettana yssa indin issinoyakka maqase oykkada izanin qancasi deizaynne isirekate isayssi kasseka hara dere wolkkossi macashyaka oykka bessizayssi deees izetta gu7era asadi beettusona

be ammano kaalethiza asatikka duulata sohoni woykko gidikkoka woossa keeththani gidikkofa uttidi keehidi sinthani de7izayti aawatikka kayssane be ammano kaallizayti de7izayssa sinthane ciishishayka beettizayssinne haaththeti de7izayssi beettes

be ammanotetha bonthizappe ammano kaal7esea hasatikka keehiti hayssani beettishe de7ishidey eita guyera denbabessa wuratti dayssi zuumati ekkizayssi beettizayssika mithati de izayssi ne booththata may dayki beettos

Asati keehidikka gammo asati uttidi deizayti pooxaka mayidayti keehidi gammu dunguza qoofey woththidayssi sarotetha naagisiza oosanchatikka keehidi geze dere asati hayssan shaaray de'izaso ni uttidi tobetishe dey ooson.

Asati issife gididi eqqidikka hayssa ni boora zo'o de izayssaza izas duunaza bixalidi woykko konkofdikka yeggidi ichisidi sukanas deizayssi beettishe deizayssaka hayssan demmana dandayays.

Gammo dungusa may'o mayda asati woykko gedere woga hayssa gammo dunguza mayda aawatikka dere aawati keehidi bulugotaka xambarawu ikkidayssi gochchesi iza si keehidi gita gidiza addeykka sinthara kaalethise deees.

Haysan keehidika be amanotetha kaalethiza aawati qasseka keehidi daro asatika doosona. Gidoppe attin hara dereppe yida issi aawaka amano be amano kaalethizaysa mokkishe de'oosona.

gammozonne ala mince katamanikka ayssi ooththetidi deizayssatikka keehidi nam7o fooqe ooththetidi deizayssinne isa achchani keehidi daro tamare nayti deizas hoy woykko dormetikka beettishe de7oosona

dere woga keehetikka keehidi keaxxetti gide ixayssi hayssi gamozone arbamincee katamanikka beettana dandayisayssinne isa giddone bolla tames zaddana gossiza haathe eli de ixayssi beettees

Hayssani kare dere asatappe woykko booththatappe issinozikka ayfe bolla mana xere woththidayssinne keehidi tophiya dere garo asati qasseka gaamma dungu saa qoappe woththidaytinne maydati uttidi issim isha xeellishe deyoosa.

so7o gooraykkeehidikka wolqama goshe gaggida buura asatikka oykkidi neo issi adde woduroza oykkidi udeissini isarakka geehidi daro asatikka hayssa woduroza oykkishede oosuma uussako

gammo dungusa mayda awu qatikka gammo dere asate keeheti sambaro woykkidaytinne bullukko gaagitaka mayda aawati beettishe deeseyssinne ehitikka hayssaka laythay laame hoykko maskaley gakkidayssa yoogikka hayshe de7oosuna

issi keeththay keethettidayssa woykko bollara wodhdhidayssa kiddoni asatikka gamma dungusa mayday di uttidi keehidi deizayta sinthane zarabeesa bollas mikka qasse keehidi puuteti dumma dumma miisati beettos

Gammo dungusa qoophey woththida issi addenne keydi daro asati uttidikka toppetishe de7i shimikka isa sinthane qasseka amalethora xaafeti deyssa fidaletinne lam7ushenne kammanne ichasnu marotetha laytha giza paydotikka ti7oosona.

timurdee keethikka deizayssa sinthani keehidi ka nayti kaa7inakka dassiza soohoy kexxutidi deizayssikka keehdi iza bolla wuddidikka hayssa heekko gizayssaza kaa7iza nayki deirossona

Haaththey bollara gokkizayssikka keehidi lo'o haaththeykka hayssani asati bolla macetanassinne hayssanekka leeme leemmana s maadizayssi huoqeti keexxettidi deiza gittonikka oge de iza sinthami beettees.

gammo dungusa malida asatikka giyayti kita gammo dungusa oykkida asati hayssaka ha7i wode doorettiza kawo shurabe maydayti iza bolla isiley biyettizayssa woykko gistirabesi samaydaytikka kaa7ishenne oge bollara halepphishe geddesona

Atuma asatika keehidi utidayti panthati issipe gididi tobetishe de'izaysi dulata bessam uttidi sintha bessani issi mishay yotetizaysa woyko patetizaysa wozana wothodi siyishe de'osnonba

Gaamo dunguza qoope woththidayssi issi addeykka isara de'isa asatikka uttidi issi miisha yootetisayssa bi'iire oykkidikka qofaza xuufeni qasseka hayssanikka qofiso waraqata bolla xaafishe de'osona

asati keehidi isora uttidi deizayti aawatikka gammu dunguza qoofeta woththidayti qasseka cikkata xambarota oykkidayti uttidinne issi miisey hanizayssa xeellishe de7oosona eytikka wozna woththidi kaallishe de7oosona

Duulata sohoy oothetidi deizayssa giddoni keehidi daro kawo oosanchati uttidi de'izayssikka iza giddoni qasseka dugeha dopheya dere aysso aawa kafo xillawun kebedenne gammo zoone aysso aawaykka de'izayssi daro kawo oosanchati beettishinne tobetishe de'oosona

Duulata keeththani woykko toppetiza sohoni keehidi ka7o oosanchati uttidi de7oo sunna heytikka keehidi uttidi tobeti shini eyqafe issino sikka qodhe bollara gaammo dungusay oositi deiza surabe mayti deese guussan.

Oyddu asati issife uttidi de'oosunna ettikka gammo dunguza may'idayti asatikka isa kitonikka issi nazi uttidayssi gammo qooppe woththidayssi keh di toobetishe de'oossona hayssika kehedi lo'okku gus

Asati keehidi uttidi deisaetikka sinthani deisa issa asikka afatetha ayotizayssa isa keehidi iwozna wothidi isissenne toppeti sheeyayssa misileza bolla beeddano dandawu usuna.

gammo dunguza mayda aawatikka cima asati hara qofekka awothidayti geehiti uddidi issimisha xeellisede oosona gitoppe attin issi addeza qodhanekka worqey aadhdhide deyza woytoy beettees

Wora giddora asati ogera bishe dizaysi beetees. Luuluma oge wora giddoraka asatika bishe de'izaysika issoy issaraka xeeletishe issoy issa naagidi bishe de'osona guusako.

Be derey woga may7o mayda macatikka keehidi maarani eqqidi bu7izayssi eytikka eqqidikka issi miisha qasseka ekkanas shin maaran eqqidi be wode wode woykko be gize be tara naagizayssika deees.

mayoti keehidikka oge bolla ooththekidi deizaytinne siketidi deizayti asa nayti sammanas bessizayssi suuqezanikka qasekaabeetti shin suuqeza bolla xaafetidi deiza paydo heedzdzu tammanne laapunonne heedzdzu tammanne ospone geette

pedere woga may7o mayda asati huphesakka pedere woga fixidikka haissa ni woththidi isa bollaka issi miisha qachida asati keehidi beettishe de7oosuna sohoykka issi keeththey beettizayssinne qasse dhoqu gida zumatikka de7oosuna

umay maanassi giiggidi deizayssi sollosa gidtoni dumma dumma ayfa ayfe kaththati woykko woxeti wodhdhidayssikka beettishe hayssani deisayssi keehidikka tani hayssa maanna mala ufayettizayssa bessishe deees guussako

Issi macashiya bashe bolla ayfe tukke shaayashe beettayske hadekka daro tukke ayfe shaayi shin shawizayssi woykko juwati isappe kezise beettizayssinne kaseka tukke sinetika giigidi de'izayssi beettes guussa.

Molle kei'di abappe oyketidaysi betes haysi molezika gita mole shuketishe dizaysi beteshe haysa misile gusako ichidika diza molezika gita gidizaysi betes

Pudeha tophiya dere giddoni beettizayssi hayssika tigiraye kililene beettiza kase wodippe erettidi de'izayssi meqele kataman beettiza akkusume hawultezikka bettishe deese guussakko

mayo do7o sohoy beette hayssekka siketidi de7iza mayotikka keehidi ashengulite bolla de7iza mayeti maca mayotikka beettizayssi daridi siketidi de7izaytinne qamisati wurgeti de7ishe gabareti beedosona.

Phedere'e woga may'o mayda asatikka keehidikka kayi shenne dhollishe beettosuna haytikka macanaytinne attoma nayti booththa layloy deisayssaka pedere'e woga may'di kushshe bagqi kaa'ishe deyoosuna.

Barzaafeppe ooththettida oydey puttana as qiigidi deisayssi beettes hayssa oydesa giddonikka qase issi miishay woykko gonge masatizayssi beettishe de7eessi guussakko.

Tophphiya dere kalethiza dereyi woyikko hai Wode doretidayisi qasekka aze gikko dokkitere abi amedeyika issi mishsha xaafishini eza acharaka xelizayiti kehippe dhoqa kawo osanichchati betosona

Oyddu asati uttidikka komputere woygo hayssa ne laabitoppe geetettizayssaza go'ishenne qo'etishe izan qasseka sinthan keehidi gitamish deizayssaka xeellishe issoy issoraka tobetishe beettishenne hayssan qasseka koronte ta giigisshishe deyoos.

Xuubey xaabetidi deizayssa bollaka hayssa xuufeza bolla tophiya kawo kaalethizayssi tophiya kaalethiza kawoy dukitere abi aymedenne dumma dumma asati qasseka fudeya tophiya tere qasseka tipelefe giza ytikka beettos.

soofey xaafettidi de7izayssi indiziethaha amaretho duhonikka bettizayssinne guutha kaame misiley beettizayssi hayssi gaato zoro kaame misiley beettizayssinne faydo ki silqe faydoti beettosuna

xufey amarethura xaafetti de7isayssikka keydi beettees hayssika xuufefekka amara derhe kilile mengiste gisayssinne faydoy zeero ichacha osuppun tammanne nam7a nam7u tammanne usuppuna ichachu tammanne nam7a heedzu tammanne odydi beettees

Hezhu asati uttidi de'isheka kehidi kompitere getetizaysaka xerlishe de'osona kehidi qase koronte kifilen othiza osancha gidanaw danda'osona gusako

Heedzdzu asati beettishinikka etikka qasse keehidikka hayssa koronte gidton ooththiza oosanthatafe gidanaw dandayettis eetikka be qoofe wossidayssinne be may'o iza medho bollara kootizakka mayda asati eqqidi deyshini keehidi koronte aksida bessa xeellishe de'oosona

koronte woohseti di de isayssike hidi beettees buuketi daabissani koronte tiike hidikka tuketishe de isayssinne dumma dumma koronte tiike hidiikka metikka hayssane ooththigi asa naytas poo immana mala waaddizayssi de7es

korontey oothetedi bizayssikka ha issi bessafe hara bessa hoo7o keehidi immanas maaddiza korontesikka issi mitha bollaka iza bollara heedzdzusora bishe de iza shufoti beettishe de7ooso na guussako

Keeththi keexxettidi de'izayssikka qasseka sinthaney dumma dumma koronteta laallanas bessiza miishati keehidikka deizayssi haysa misileza bolla beettishe deizayssika qoncizayssi keehidi ofoo'o immanas maaddiza koronteta.

Korintte miithati keehidi eqqida issinne, dumma dumma tsatsetida shubati lalettida issinne keethata giddonikka poqqe oyqqidi diza issane iza giddora qassika haathayika elidi de'aysi bettees.

Oge bolla duma duma suyqeti oosetida dizayti kasa sohoy pulesotika de'izaysika haysan beetishin utanasika oydeti de'izaysika duma duma tuketane kathi maabas besiza sohoy beetes.

Kaththa sohoy woykko suyiqe othetizayssa sinttaniqa asati manasi gelizayitine qasseka motore esidika wol'izayti eqidda motoretine duma duma karen tukke keththa uttanasika uyanasika bessiza sohoy bettes.

Xuufey xaafetti deizayssika hayssi qasseka qofiso su beettizayssi tappella bolla xaafettidi deizayssi beettees hayssika qasseka inneho gizasani baarenna restorante gizayssi amarethoda xaafeti deyizayssi tukke katha sohoy beettishe de7eesse guussa

kaame bolla keehidi dumma dumma miishati madabaraney qashettidayti qasseka keehidikka mayoti aykkoti daro miishatikka beettishe de'ishini iza guyera pooqeykka keexefidi de'izasi beettishe dees

asati uttidi tobetishe de isinikka belaappi tooppefe issi addeyka etafe uttidi sinthan deiza tobisiza asaza si qofa immishe beettishinekka addesi laapi toopfeza xeellishe deees

Mashine giddofe meeshiya kessadakka issi meeshiya issi macashi akka keehadakka kase wode aadhdhe daaxeeto birati de'isayssa isakka taybashe beettayss guussuku hayssika kase wode birazi ha'i wode birazappe deida kollo andes shinii.

Asati uttidi deizaytikka keehidi issi keessani dumma dumma meeshatikka qasseka misiley bolla gididi beettizaytinne asati bechu gancu gan utti tobetiseye de,izayti katha kifileso gidanaw dandayiza bessanbeette.

biray shiqiza soho woykko banke keththi geetettanas kexetizyasan keehidika pooqey oththetiza bissani issi addezikka dumma dumma miishata besishe de is iza sinthanikka asati iza denthishe desona

issi machashiya booththu maydayra uttadakka bela fitofe geetettizayssaza keehada xeellashe deizayssinne hayssida qasseka timirte nayti qasseka asatikka nibaaben ababanassi bessizasookko

Kaame qiddoni qasseka issi booththu mayda indiya uttada deishin asatikka isa bolla ichanas saketidaytikka beettizayssinne paydoy qasseka kaameza bolla ducchasones zaafettidi deizayssi uddupuna heedzhthu tammanne uddupun beettes.

Sarotetha naagisiza issi macashiyakka oge giddon asati keeththa giddon kon'e sohoyde iza bessanikka aadhiza bootarakka iza aadhdhashe deays hannaka keehada macashiyakka izissi qasseka keehada sarotetha naagisizayssa mayada mayoza beetta

kaame wokkeyi dikka asati kaame sinxani ekidi deisayssinne qasseka kaamezabe wol7eta hissika keehiidii issiyadde heytas kopfeson mise beettizayssinne asatikka yuu shun eggiri siyishe deizayssi hara kaametikka eggiri deizayssi ogene beettees

asati kehidi etizayti issimish awotoroy bursheptiza issa xeellishenne keetikka tama fiddonikka tama meto ashshenasi uththisa oosanthatikka hayssane beetishe de'osona pooqikka eqa ku7erabeette

Poqe kexetidi de'izaysa betes poqezika kehidi kexetidaysa gatani asati betizaysi kamezika guye bola eqidi de'izaysinne duma duma daro poqeti hakidi betizaysi de'es.

asati ekkidi deizayta giddofeka keehidi issi miishay beettizayssa nam7u asati oykkidi deizaytinne eyta achchani ekkidi deizayti eyta guyerakka qasse tuphiya bayndiraykka beettizayssi de7ees guussako

hooqey keesettise densayssinne kooqesa karsame dumma dumma miishati densoyssi qasseka ha ekise misileyqtqa geehedikka issin qopphiso misile deggayssinne xurepfeti bettizayss abraame gete mixapte eqizayss kaagette

oydey uttanas giigidi deisinikka oydesa sinthani qasseka silke keehidi gita silki beettizayssika deees isa achchani qasseka hayssa haaththe dugidi izan uniza kobey beettisheka burcuko malay lo7izayssi dees

Ooratha pooqey buro keexedhise de isayssinne disane qasefa simmento dikka tehidi koroteti gufidi kumizayssi kaseka asati eqqidikka haysato pettise deizayssinne issoy issara qodi maagata shaaketise de'oosona

issi addey deizayssika keehidi xaafettidayssa woykko qodi maaga qoncisizayssa izafe oykkidi zeellizayssi fe qoodi maaga dereza si aaththise deizayssi beettes hayssanekka keehidi xuufeti amarethofa xaafettidi deizayssi beettoson

Pooqey keexxettidi deizayssi ga beettes hayssi kawo oososo gitanakka dandayizayssi kawo pooqey keexxettidi deizayssi isa garsanekka gase pogati deyizayssinne keehedi keeththe daro katamati beedishe de7osona.

asati uttidikka tobetishe de7oosona eytaykka uttidi issoy issuwas qansi zaariti keehi daro asati wooththu maydayti so7o medho maydayti macatinne attumati qofetaka wuthidaykki tobetishee de7osona

Oydduhu asatikka dufa wodhdhishe de7oosona etekpekka issi wuzi hara deeroy kawo oosancha geetetti shi moqa isa mokkilikka hayssa funqe giddofe firothisidi xeelishe de7oosona agussa

fuuqey keexxettishe deishayssaza garsanikka keydi kawo oosanchatappe issi macasaya yaadakka woththisizayta xeellashenne qasseka maado imashekka hamettada pooqeza xeellashe asatara de7ayissu guussak

xuufey xaafettidi de'izayssikka koyroy amarethora kaallidi qasseka hara duunane qasseka hessafe ingizetho duunani xaafettidi deisayssi wula keleso bolla tafella bollaka hashshu saro yide taggizayssi garsanikka deizayssi kameykka izan gelishe de'ees

Caccuteti bettishe de'osona hayssanikka kehidi kutto caccute masatizauisatika qasekka pude kexxetishe de'izaysika oggeyikka betizayisine kehiddi daro phoqqeti bettosona.

Pooqey keeththetidi dizay katamaza bolla dishin ha pooqezika kawo oososo masatizayssako.

qophiya koronteko ha immiza soohoy githa poqey keexxetidi deizayssikka izza garsane kameti kehidi beettizayssi asatikka mettizayssi beettishe deisayssika misileza bolla qoncidesse.

Payyatheththaa ekkiza sohoni woykko haakime keeththani heyssi ooththida maashineekka qasika ayzissi madizakko tha erennayssi iza bolla tsuufethikka de7izayssinne beethizayssi beeththishe de7es.

kaththi buketi ekettidi attida gala bakka asati geehidikka genthidikka oykkishinne isso issoyara beettizayssikka hayssane zo7o mesqeley deizayssa iza bolla mayidaytikka issife go7ettizayti keehidi beettos

asatikka gaamo dunguza isa bolla deiza qaanisa mayda indiya keehidi attuma asatikka huphey eetas bo7a gididayssi eqqidi deishini issinuzu komputere bolla caafizayssikka eetas nam7u kushe bessidi issi miisiya paatetha illishe de7ee

issi addey be qodima ga qoncishishe woykko be qofay az gidikkokka asatas keehidi aaththishe deees addezikka berka eqqidayssi ayfa bolla mana xire wothidayssikka qoncishishe de7es paatethaka immees

asati eqqidi issi bessani osettiza sohoni markatetha waraqata woykko anjetidayssa immishe beettizayssinne heyti eqqidaso sohan hayssa gusgaze geetettizayssi laaletidi de7izayssi beettishe de7ees guussakko.

Cuufe hixaafetidi deizayssi hayssika iza giddoni iza sunth bettizayssi leemisosu arbamince hosutale geetettizayssi asa nayti hayssa arbaminceenikka fayateth ekkanaw dandayiza bessakko.

issi aakimiy woykko paiyatetha immanayssi go7izaykka qodhe bollara worqe haaththidayssi keehidikka hayssa woyto ekkidayssikka eqqidi issi minsha oykkidi ayfe bolla manaxirey woththidi deishin iza gu7erakka xaafeti deizayssi misileza bolla amerka dere bayndiray beettizayssi dees

Faayabetha asa naytas immanas maaddizayssi woykko woosutale ki filenikka keehidi asa nayti ichidikka heytaney qasseka isso issorakka xeeletidikka lakay dikanas maaddiza mashinati beettishe de'oosuna

issi addey saketidi faayatetha ekkanas faayatetha immiza bessasoho woykko hospitaley giddoni yiin issi akimeykka izas dumma dumma dhaletaka yootishe zoorishenne wosti ekkanaska qofa immishe beettes

sohoy keexxettidi de7izayssikka hayssi qaseka faayatetha immiza soho woykko wosstale geetettizayssaka gidana dandayes guussakko keehidikka lo7izayssi qanthara ooththettidi deizayssikka pooqe masatizayssi deettes

heedzdzu asati beetti shinekka issiney hasaketada de izaerakka ihufuzoppe dendada qaseka issinakka izis bessizayssa qofata qoncisassenne issi misiya immasenne paatetha yootas deyayss guussa

Payatetha ifiza bessanikka agge hidi izas deyssa maashineti giitipide izayssinne dumma dumma teqnoloji ooththidayssi ooratha miiseti bettishekade izayssi hayssani deees.

Asati kehippe daro asati bettishin issi bessanika guththa yaarkanen deizayssa issi na'ayka hayssa mayota meccanas maadiza larggo gettetiza sammunattaka kehidi oorathi paafirkappe kezidayssa bessishe de'ess.

Pooqe ooththanaas maddizayssi woykko keehidikka hayssan asa naytas pooqeta ooththanas giddeta gidizayssa giddoppe nami'u bolekketeppe ooththetidayssi beettes guussakko. Hayssika keehidi hara qalamen nuyo qasse tiyettidi de'osona.

heedzdzu asati eqqidaytikka issi addezasi bullukko woykko laxana woyto immishe deizayssinne nam'u kushsheni addezikka ziqi giidi eytappe ekkishe de'esse kuussukko giddon eqqida addezikka keehidi woznappe immishe beettees

ogera haayiza bazashe beettishe dees hayssi bahazeza giddonikka maca asatikka uttidaytinne bazazeza laaggiza issi addeh beettishe dees iza achchanikka xuufe xaafeti deizayssikka kigisti shemposu giza yssikka hayssane asho keeththi deiza yssi beettes

Dhaleta bayziza sohoy keehidikka asa naytas paayatetha immanas oothettidi deiza dhale kifiley beettes hayssafeka asa nayti sammidikka bo'ettanassinne tometo attana siissa koppe paxanas dandayo suna guussakko

Ogey oosetidayssi ogeza achchanekka qasse toho ogeykka de izayssi hayssikka keehidi toora amettiza asatikka kaame giddoni gakkonna keehidi toora be qofas gakkana mala ooseti de izayssinne tapilla bolla xuufey xaafeti deizayss oge bollarabeetti.

oge bolla nekka asati issi biisha ooththi sonne xaabeti shiyede oosona hayssika qasseka asati eqgidadi asara asara gasisizayssa ma7i wedinin sapaari koome giza sunthasikka iza kattezi kezizayssa ekkishiede oosona

Kaamey ba lambba duqqishe dizayssi bettes.

tophiya telekoome giza xuufeta bela gollaka xaafetidi de izayssinne kasekakke hidi isa galsada beyiza xuufeti koronteti bollara bizayiti moketikka asati egiri hasay senti bebtishie de osa

Haatta olla asati bookishe de'iossonna hayssikka ollazi keehidikka cuggan cuggan gididi asati oogeza bookishin asati izappe aakapan biittazakka keesishe de'iossonnakko

dugeha dupe dere ayssiyo aaway kaponsiloune kebedeykka abietishele ishini issi aadhdeykka pedere woga baydayssi izara sarotetha kushe immisenne gaggishe deyseyssa keehidikka daro asati eki seelishe deyoosona.

Heetzhxu attati betosu naa aytafekka nam'atikaayis medho maydayti kushe uddummidi deishii issi addeikka zeche koote maydayissi issi bagga araso xeellishe deese guussako.

Ooqe bolla tufi xaafeti deyxayssi qaseka nam'o'o gesha kosotinne haraykka qasse kuronte bollara bizayssi kiahidi bietishe esse guussakko okesa achchinikka haaththati haroy gokkana bessiza ollay boketidi teixayssika beette

Issi addezi uddidayssikka kompiutere giddoni issi miisha bessi shedeees addezikka kehdi issi miisha bessi shenne paatetha yooti shede isayssikka hayssa misilesa bolla beetti shedee gurussako addezi kaaboththu dungusara deizayssa ma7ides.

firda keeththay keexettidi deizayssikka keehidi booththa qaalamen ti ettidayssi gelesozikka dhoqu ziqi giidi pe qasseka maatamatan deyizayssikka hayssani beettishe de7ees kuussukko iza guyerakka koronte eqqidayssi dees

Dugeha tophiya dere gamozone dhoqa pirde keeththay xaafetidi deizayssikka diitta worada gittoni issi miisha sika qoncidi deizayssikka hayssani beettishe deizayssinne amarethorakka xuufezi xaafettidi deishe hayssanikka beettees.

Qasho shohoy beettishe de7isayssikka asa nayti dumma dumma miishata moorikko woqafeka bolla kezizayssa gidikko hayssa pirde keeththani qasseka pirde keeththanni ooththiza oosanshati faradizayssa gidikko leytikka tuma woykko worjo geetettizayssafe wordoti qasebtana kefiley biettees.

issi bessani tophiya bandiray beettizayssi hayssika pirte keeththane gidana dandayizayssi hayssami beettishe dees uttamaska giikidi oosanchadi deizayssinne hayssami kaseka aykko asati bayndayssi bettes

Hopheya bayndiray beettizayssika isa bolla qaseka shocana shi maaddisayssi hayssikka pirde keeththani ooththi shinikka keehidi maaddizayssinne issi miisha wuride se giza qofa qoncisanas beettizayssi deesee guussate.

Firde ha keeththane ooththiza oosanchay woykko issi addey kawo oosanchata giddofhe kushe dhokku ooththidikka paatetha immishe deizayssinne iza guyera qaseka topheya dere kaalethiza kawo afi aymede misiley beettizayssi deees.

Pride kethata utize asat paradizaysa sinthan 2 asat adeneka inda 2 kusheta dhoqu othid biradhenka nena nena gizaysanka issoy isara malatid hasa'ashe de'osona.

Huuphe keeththani ooththida kawo oosanchchathikka paatheththaa immishee de7izayssikka beeththeesi; ethapeka issi addezi kushe dhoqqu ooththidikka keehidi paatheththaa immishekka tuman woykko kushiyaa dishee de7ees.

Oydey uttanas gigidi de'izayissika zo'o medho oydeti keehi beettosona qasseka xaraphayzaza bollaka keehidikka iza bolla wodhdhi dayssi xaraphayzazas lo'atetha immizayssi beettishe dees guussakko

tophiya bandiray issi kibbe gidoni kaate isayssi betishe de7es hayssa tophiya bandiraza achchanikka issika keehidi pirda keeththani sochidikka asa naytas tuma woykko wordo gidi shaakkiza bessay de7ees

dumma dumma anqashata caanida gaarey beettizayssika keehidi hayssani ooththanas anqashata issi bolla shiishi oykkidi woththizayssi fistaletaleti itatha bura miishatikka de'izayssa katama pooqe ooththettida sintha oge bollazan beettees

oge bollafe keehidi anqashati macetidi deisayssikka kaame bolla jaanettishenne ayfa ayfeti keehidi beettizayssi deees hayssika ayfa ayfeti keehidi kaaneza kaameza bollaka caanettishe deyisayssi beettanau dandaye

Oge bolla dumma dumma anqashatikka keehidikka gufidi deisayssikka qasseka iita miishati woykko duurati deizayssa pexa ekkidi hayssa fixidi ogeza asatikka lo'athishenne oorathisise de'osu naagussa.

oqe bolla issi kaameykka keehidi dumma dumma miishata woykko hayssani oke bolla qixxeti wodhdhida mithata hayssataka caanisye deizayssaka asati isa bolla xaaniso deizayssinne gaaretikka keehi daro asati beettosa

hoge pixidi geeshshiza asatikka fitha pixizayssafe hixa oykkidi ogeza pixise de7oosonaa eetikka iza bolla shuraabe maydayti booththa shurabey ha7i wode doorettiza kawo misile iza bolla beettizayssa gis dera de7izayssa maydosona

Keechcheti asatikka dumma dumma kaameti beettishe deizayssikka uge bolla de7ees qasseka koronte shufoti keehidikka beettizayssinne asati hayssa kaame bolla issi miisha dentshidikka woththizayssi de7ees.

Ooge bollakasasati gaare ni fididi fixa fixidikka hessen gaare ne keehidikka fixane fixidi anqasheta aaththidayssata gaaresa bolla issin deya wuthidara laakada efashe deyays

kaame kiddofe keehidikka dumma kaththati qoletishe de'osona kaamezikka ehidi qolishini aayetikka keehidi de'iyasaytti madabara de'izaysaza ekidi gussishenne yetishe beettizayssi hayssa misileza bolla de'es guussako.

Fitha oykkida asati oge pixishe keehidi beetdosonna etikka angasha geetetthuzaysseza pixidikka ogezappe laallishenne ogeza geeshsha dessa naagishe de7oosona beyta athaharakka qaseka xaafeti deizayssa oykkida asati keehiti daro asati beettishe deoos.

Asati uttidi deizayttika kehidi issi mishsha ooththishene izzan tobbetishe bettosona giddoppe attin hayssan paydda gettetiza xuffeyka payda tophphiya deres giza xuffey xafeti deizayssine tophphiya bandiray bettes.

ha7i wode imettiza oonatetha waraqata woykko fayda geetettizayssa ekkanas issi adde yiidikka hayssani be qofa immishe de7i shidi keehidikka komputere bolla sunthaza xaafidikka hayssani folisiza asati de7oosona

issi macashiya oonatetha waraqata woykko fayda hayssa gizayssaza xaafettada ekkadakka iza keehadakka bessashe de'awssu guussakko izakka xarapheza bollaka kushenin gulbatada de'ayssu guussakko

silke bolla ka issi addey hayssa qasseka bankey keeththanikka bankera de isayssa qasseka hayssa ha7i wode kezida oonatetha matawaqa woykko fayda geetettizayssara issi bolla oykethizayssa odishe dee

topheya dere oonatethasi ha7ikka imettiza hayssa wodey imettiza oonatetha wara gaata woykko fayda geetettizayssazikka waanitha hafettizakkokka iza oge bessisekka hayssani issi naay beettes sheegi ussako

ha7i wodey asanaytaska imettiza oonatetha waraqata woykko fayda geetettizassa digitaale waraqadakka asati ke hidi ekkisshinne isa faydesakka xaafishede uosana guossakko

keydi daro asati qokko gawa oosa misati udtidi toppeti sheede oosuna heyta sinthanekka xuubey agubechuda xaafeti deidayssi nam7ishanne tammanne osumu maarotetha laytha giseessika fayda waraqata immizayssi geetees

wayda karteni wostudi demman bon egisayssikka wustudi demmana dandandom egisayssi amadethorakka xuufe sintxa petidi tiizayssinne payday hawikko oonatetha warqata haywodeletizayssi beettees

Nam"u dere kaleththiza cimmatikka hayissan utidi tobetishshe de'es hegapekka issi issi tophphiya dere kaleththiza dokiter abi ammede getetizaysikka hara dere ase kaleththiza hara dere kaleththiza kaworakka tobetishshe de'es

Gammo dere asatikka caalati aawatinne keehidi kawo oosancha gidana dandayizayssi hayssane keehidikka beettishini etaska qasseka hokkidikka keehidi kawo oosancha gidanay sihis kuse sarota immishe de'es

issi macasha qoodi maaka keeyada be qofa qoncishase deizayssinne ka moozu ne gajjo babba woreda giddonikka hayssani kee hidikka asati issi wode woddan goddayettidayssa iza azazanokka qoncishashe deays

Asati geyidi uttidi gorpetishe de'oysi issi adezi izasi huphezi bo'a gididaysi izi ba sinthappe yottetizaysa xellishe de'ishin qaseka sishatika ponpara haththey uyetizays betishin hathe oykidays betes.

keydi toppetiza asatikka dmaduma asati keydi beettishieppe qoodim agakka heedafe qonxisiza asati buuthatinne karetha asati geydi beettishede oossona guussako

issi atte hay wodhe doorettiza kawuzaa shugabe bolla de isayssaka mishile giste beetifessamaydi be qodimaga qoncish sheede isini iza geerekka keesi daro asatinne eele dahaath beetees

Gammo dunguzakka keehidi qodhe bollara yeggida asati booththa suraaphe kesseka iza bol aa7i wodey dooretiza kawo misile gis teeme maytid izaadeyka qoofeta woththidayti keehidi gammo dunguzakka sinthani woththidayti kushe baqqishe de7oo sona.

keehidi daro asati mititi tobetishe de oosona asatikka keehdi qoode bollara be sunthata woththidaytikka keehidi karetha mawtamay dayti issi duulata soon uddi tobetisheme issimessa zeellishe deyoossonna

Issi dereppe hara dere baanaanassi maaddizayssa woykko ha pasporththe ooththidi immida maashinethakka hayssane asathi keehidi eqqiditseelishe de7izayssenne kushenikka maashinezan beeththida tsuufetha dumma dumma hanothakka beshshzayssa issi inddiyakka yothashe de7ay.

asati deehdikkaa issi dereppe hara dere banasimaddizayssa paasport igeetettizayssazakka ooththiza asatinne isa gifilemi komfudereta woykko laafi tokuda zallishe deyizayti isikka ooththizayssaza haasay shise issi addeygeete

kawo oosanchata kitana dandayizayssi eyta kaalethizayssika issinoziyishili eytara deizayti mokki ekkidinne kaallishe de7izayssikka keehidife etishini sinthara deyisayssasi eyta tamarsishekka tobetishe bishe deees

nam7u asati beettosunakka eetafekka issinoya issi derefe hara dire banayssa isa kifile ooththada immizayro woykko paasiportiza xeellizayro gidishini isa ekkanaska issino adeyin oychizayssanne tobetishe de7oosuna

Nam'u asatikka kushshe saroteththa immishe addezara indiyiraka kushshe saroteththa immishenne miccidikka dendishe deiyaysinne eeta guyen tophphiya banddiranne AHS gizza xuufey passiportteta othiza sohoy bettes.

Tu emedi asati ittidi deizaykikka issifesafe hara dere banas keehid maaddiza paasiforte geetettizayssa ekkanaska xaafettishe deizayssi beettishinka izakka denthiza silke dees.

issi dereppe hara dere banasi maadizayssa hayssa woykko faasiforte itettizayssaza ekkanaska issi indiya xaabetadakka qase ayfiey asharakka dendashe dizays kehipe bettes

Asati kehidi utidi tobetizayti kawo keththa nagisiza kawo oosanchchatikka betishshe de'izayssi dumma dumma asatikka de'izayssi betosona gidoppe atin hayisikka kehidi saroteththas lo'o gusukko

Kawo osanchata gidoppe sarotetha nagizayata mayo mayidaytinne keehid dumma daro asati qaseka bootha xalala wothidaytika utidi tobetishenne sinthani issi mishayi yootetizaysaza siyishe de'osona.

Sarotetha naagisiza kawo osanchay beettishinikka izane qasseka izas izi ma7idayssa bollaka issi addey issi miisha woththishe de7esse guussako iza guyerakka tophphiya bandiraynne qasseka hara dere bandiray beettishe de7es.

sarotetha naagisiza asadi issi denba bessanikka hayssanbe ka maridayssa dumma domma timirte uketa bessishiyode izayssinne eyta giddofeka issinozi kaalethizayssi topheya bayndetaykka izasi kodhe bollara xaaxitidi tira bollara biidi qashetidi deizayssikka keehi bessishi yode eesse guussa

Topheya dere awtodopfis hegeetizayssa woykko hayssa tuwaado ammaniza ammanotetha bonchettizayssa taabote geetettizayssa kakeehidi qeesoti tookkidi efizayssika beettishini iza achchanikka sarotetha naagisiza asati kaallishe de'oosona

Sarotetha naagisiza kawo oosanchati keehidi beettishe de oosona eytikka hayssan beettizayti topbetishe etas simpanuu faatethi immizayssa woykko qofa keehidi naagisheka wuzna woththidis siishe de oosona.

Issi adddesi kaame laaggishe deizayssa giddofeka sarotetha naagiza addezi woykko kawo oosancha tirafike geetettana dandayizayssazi kawo seera addezikka xaafisiti oykkidikka hayssa seera zani laaqana malaqizayssa immishe deees.

sarotetha naagisiza kafo oosanchati keehidikka beettizaytappe keehidi tobetizayti fooliseti beettishe de7o suna eytikka duulata suhoni uttidi keehidi tobetishe de7o suna guussako

nam7u asati uttidi de'ishinikka eti keehidikka etappe issinozzi sarotetha naagisizza mayo mayidi de'izayssika hayssa ni keehidi beettes poliseteka kaalethizayita gidanawu danda'ettes guussakko.

kawo oosancata gidoppe sarotetha naagisizayssa eitaska kaaleththiza asati issife ubbidi tobeti shini keayidi laapitoppe go7etidi issi addezikka eytas qofsa woykko paatetha imishe de'ees

Son uththida issi gamon kawo oosanchchatikka woykko polise geetheththida ethikka uththidi hayssani issinoyzikka biire uththidasi waraqataa bolla tsaafishen;qofaa immisheekka de7ees guusakoo.

sarotetha naagiza asati uthidi de7oosona heytikka issi miisha bolla de7izaytikka masara gizayssa oykkida hayssa sarotetha naagisiza asati poolisetikka be mazamaydi qoopheka woththidayssi bettishe de7ese guussakko.

saroetetha naa gisisa asati oykko pooliseti dinba bessani keehidekka timirti ittish enne tama didayssa kaa isa bessishe keehidi beetdoso naa sinthanekka tophiya bandira heedzdzu oykkidayssinne qasseka hanaa oykkidaysi asati betishe deyoosna

Tophphiya deten beettizayssappe kawo oosanchchata giddope dhoqqa bessan oothizayssi issi kawo oosanchaykka beettishe de7ees guussako.izassi addezassi sunthi oona gidinkka tani erikke guussako.

Dembba bessani keehidi yelaga na7ithikka aawathi caalathikka uththidinne issoy issuwaarakka tobbeththishini issi addee denddidi be qofaa yoothishee de7eesi guusako; keehidi woyshsheka de7izayssi eethappe guyera kichchathikka beeththoosona.

Asati uttidi de'izautika keejidinne issi misha ittidi xeelishe de'osona eye guyera eqidi de'izaytika demba garden asati keejidi soy bandaysa bessan oyde gutha oyde wothidi issipe iza nolla uttidi fe'osona

Tophiya dere kaalethizayssi woykko ha7i wode tophiyanI huphe geetettidayssika doktere abi ahimedeynne addisa abeba qasseka ayssizaara hannaka qasseka adanechi abebe geetettizaara nam7ati issife de7izaytinne eta guyera tobbetiza asati beettoso.

Puute tokkiza asatikka puute oykkidi tokkana bishe deizayssa giddoppe tophphiya dugeha tophphiya dere aysso aawa kaafo xeelawun kebbedeykka asatara gididi booththa shurabe maydikka hayssa cililo puuteta tokkana bishe de'es.

duulata sohonoy woykko hissi keeththami keehidi daro asati uttidayti tobetishe de7izayssinne etikka wuzna woththidi paaethi sinthami imettizayssasa xeelishe de7osonea guussakko hayssika ke hudi lo7okko

tupi aadiri kaalethiza kawoy woykko doktore afi aypid geetettizaysska daro asadara woykko kawo oosanche dara ekedi issimisha kushene ikidigka defithi bessise deese

tophe adere kaalethiza kawo woykko doktere abi aymedey geetettizayssikka beettishin iza guyera topheya bayndiraykka deees izikka qasseka geenna kaasias hashshuka saro gaththide daa gizayssa qodisidayssi woykko qoncisidayssi amarethora xaafettidayssi beetti

timirte keeththayka betishini izaaki fileza bolla qaseka keehidi daro xuufetikka amarechora xaafeti deizayti haredeekkini leeggizayssika iza asatikka bedere woga may7o qoofe wothidaytikka keehidiha mitti xeellishe de7oosona

Gammo dere asaykka keehidikka federe woga woykko para kooridi tukkida asati gammo dungusaka maydaytinne cikadanne qasseka keehidikka tuurata oykkida asati bara tokkizayti beettio sona.

Usuppu macanayti issi bessane ooththizaytikka issime doo mayo maydikka besunthara de'is ayssa hayssaka qodhe bollara yekkidi keehidikka eqqidi de'eosona eytappeka heedzdzati bola leegithi deosona heedzdzatikka qasse gurdeta gigia.

Pooqappe garissee wothtsa tsoqqou gidda hara garsseeni wothtsa issa bolla asati uuttidikka hayssani keeheeti woraqqata bolla tsaafettida dizsa issika be'ettees. Issika pilgeetha naababishe de'iza issa bettanaw dandayees.

ASati utidaytika keehid tobetishe de'izaysat, asatika keehid derey kalethiza asati dumma dumma asati eta sinthan pomperaka haathey tiketid de'izayti utidi issi mishay sinthan yootetizaysa wozinan wothi siyosona

Tookku waase asati kaa'isayssaka hayssan telefishinne uttiri kushe dhoqu oththidikka keehidi xeellishe de'osona hayssika alame bolla erettida kaasanthati tooku waase keehidi kaa'isaytaka eyta maaddiza asata gitosona.

Nam7u kaameti beettizayssafe oke bollara issinozikka haa hizayssi gita kaamezi dereta caaniti bollarakka qasa hara miishata tookkidi woykko bayidi yishinikka iza achchani qaseka asatikka keehidi qashettida kaame bolla bishenne gelishee de7ooson

guutha nayti attuma nadikka amacha nayti hayssani timirti tamarishe de7oosona etikka kifilene uttidi waraqata xaafotossa sinthane woththidi isa bolla bi7ire biettisaysita de ishini nayti hayssanni sinthane astamarey tamarsizayssa wozna wothidis ishe de7oosona

kaame giddoni asatikka bayettidi hara dere baanasi gelishe deizaytinne keeydikka qasseka kaameza giddon gelanasika woxeretishe deiza asatinne daro asati beettosona guye baggarakka issi miisha kaamezi dhoqu ooththidikka ba ishe deees

Xuufeyfietizayssi qaadiyes qasse dumma dumma guutha naytakka udummedi deys misilenne nam7un guutha nayti deizayssi qasseka timirte keeththa sunthaka qasseka nayta sunthaka giidi amarethura xaafudi deizayssi beettes.

Tookkuwaaseka iza kaasanchatikka beettishin nam7ata giddofe issinozi aaththidikka ekkidi bizayssi qasseka hara bessanikka na keehidikka nam7ati issife gididi gathettidayssi beettishe de7ees guussako.

Kechayka kechetidi de'iza bolla poqeasati de'zaytika daro asatika kun'etidi eqidi de'izaysanne issi misha imanasi woykon kelanasi waraqataka wuretika oyidayti betosona

Oger bollani kaameti eqqi deysieessinne moke achchanikka qasse asatikka geehdi kaame bolla dumma dumma miisa ta ba7eddi woththisayssi deees gidoppe attin be bolsotaka dumma dumma miisha ta ba7eddidu wothi shenne hamettana iseede oossona.

Issi majashiya utti gayra ayfe tukikka yafanani ayfe tukki yabanane ekkidayssa duuqashe derays qasseka issi ne akka duuqetizayssaza ekkada asakasi uttudi deizayta assi gaththasenne immashe deettay

Deysha shukizayti woykko shooqisaytikka heedzdzu asati beettishine eytappe issinozikka deyishaza galbaza keehidikka mashshani shooqi shenne shukishe deyisha ashosaka kessise deizayssa nam'ateppe issinoozi eggi xeellishinne issinozi qaseka be silke xeelle

nam7u asati beettishinikka eyti lo7isa bessani hayssa arba mince farke geetettizayssa sinthanikka deiza soosani keehi dibidi eqqidi issi naazi naysiszokko bolla woykko ganna bollara qese bolla kushe wothidinkka keydi poto dendishe deyooso

issi attuma nay ekkidi deizayssikka hayssa ni qasse gaa bayndira mala ooththidi iza bolla xuufey deizayssa ingizethuda boossu geetetti xaafettidayssaza bessise de7ees hayssika qasse izi eqqida sohoy keeydi wuratibeettus

Issi adde boththa mayidi qassika keehidi gabeto mitha bolla oyiqqidi issi bashiya besishenne ogeka keehidinne issi katamati oratiyoga osetishe diza isai beettes.

Hezhzhu maccati lagge getetizayt isspd oyketidika kehid giya besapodka ogera yishe dosona. Ha do adatikka eqqidosona.

Heedzdzu asati pothzu mayda diigka shurabiza bolla issine dheo cuufeykka xaafetti deisayssika beettise deyizayssa heedzdzu asatikka eggirinne lokkoso sara bessise de'o sona issi naaka yeytappe majjen akku

Ha'i wode imettiza oonatetha wora qaata woykko fayda geetettizayssa ekanasi asati xaafetisi deizaytikka macati gehiidi eqqi deizaytinne kushe asharata ayfedekka immizayssi hayssaka polisizayssi deettee.

asadhi maarani eqqidikka awaayke hidi awini barzafey toketidi deizayssa kuwani iza achchazan maarani eqqidi xuufe xaafettidikka ha7i wodey imettiza oonatetha waraqata woykko faydage tittizayssa ekkanasi polishe de7ooson

Issife gididi eqqidi deissa attomatikka keeyti hayssa ni oge bollani eqqidi de'osona keshe haykacheti deizayssinne qasseka eiti issife eqqidi deizayti shuchchi yeyta athani deizayssi beettishe de'ees guussako.

ha7i wode imettisa oonatetha waraqataka woykko fayda geetettizayssa timirte keeththane immanasi issi addezi saafise deizayssinne tamare naytafeka yiidi hayssanne utti ekkisheka hayssanne asharata ayfe asharata immishekadebeette

ha7i wodi imettiza oonateeth awaraqata woykko fayda geetettizayssaza ekkanassi issi macashiyakka uttaranne helaxana mayda era hayssani xaafetasyo de is hayssazakka xaafisa addezi komputereza bolla polishe de7ees

Issi indeha keeiti gita waraqada bollanekka xuufe xaafa shyede ayssu isakka issi miisa kunchasinne firema paramashyede izayssi beettes izi achcharaka folisiza asatinne xaafisisayti beettosona guussaa.

Maara naa gidi eqqidi deyssa asatikka misi ha'i wodey imettiza oonatetha waraqata woykko payda geetettizayssaza ekkanasi aawati keehidikka yelaga attoma nayti iseta giddon beettizayti goofe wothida aayati aawati eqqidi de'ooson.

Guutha nayti keehidika maara nagidi gede gine issi miisha ekanasika qaseka xafetanawu be taraka nagishe de'izayti timrte keethani gidikoka issi besan demba mithy de'iza sohon de'osona.

ha7i wode infettiza oona deeththa waraqata woykko digitaale matawuqa fayda keetettizayssa ekkanaska asati xaafetise de7izayssinne ayfe ashara issi yade uttidi ummishe deizayssi biides

asati yiidi maara naagidikka yafarani eqqidi de7izayssinne issi misha xaafettanassi beyettizayssi eta guyera halakoyka deizayssinne qorqoroni keexxettida keththay beyettishe de7ees

To kuwase ka'iza nayti keehidika eqi de'izaytinne eta sinthara qaseka uttidi qase gulbatidika de'izaytinne qase eta achan kuwaasey de'izaytinne hara asati de'izayssi betosona

Tophiya giza xuufeyka hayssa bolla beetizayssa shurabe mayida asati keehidi daro asati oge bollara woththishe de'osona haytikka tophiya sarotethasinne qaseka bolaa minthethiza ootho oothanas keehi woxxishe de'osona.

toho kuwaase ka'iza kaasanchatikka eqqidi deisayssa giddofe misi addeyka keehidikka eytakka xeellizayssasi kuwaasiza oykkidi dei shimu iza ashthane qofe woththidayssi qasseka sure bolale sure gixxida addeyka eqqidi diiese guussako

Kowaase kaasanchati woykkoto gowaase kaa'isaytikka hayssani eqqidi issi kuwaaysiza goole keesethidikka ufayetishenne issi naasi issi biraddhekka kushe salo gensidi bessise betirakka oykkidi deizayssinne keehidi issife ufayettizayti issi bolla beettosuna.

too kuwaseka ka'iza kaasanchatikka issi medho may7dayti tophiya tookuwasen erettidaytikka tophiya bayndira qommo may7o maydayti qasseka hayssa ni eetaska shura besi ciisha cililo gidishinikka galal7os qonxa gexxitaytinne zo7o kalthe aaththidayti deyoosona

tookku haaseka ha7izayti woykko kaasanchati biyotishinikka deyta giddofe issi noozikka keehidi yilotidi woykko shenetidi issi miisha ooththana bizayssa izara deizaytappe nam7ati gunera oykkishe de7oosona

Tookuwase ga iza kaasanchatikka denba bessane qasseka tookuwaaseka ishe goole gelidayssa sabeydi issoissorakka kushetaka qagqishenne ufa ettishe de'oosonaa guussakko.

Tookko haaseega iza kaasancha tikka beetosona eyta achcharakka shembesosu asa naytin uttana mala keehidikka ooseti deizayssi guutha sohoy beettishini nam7atikka nayti issife qodhe oykkidi udumettishi de7eosona.

Asati kehidikka attuma nayti daro miishata giddofekka goyto issi woyto imettidayssaka iza issi miisha xuunidi demmidayssaka dhoqu ooththi denthishin iza denthizayssinne topheya bayndirakka oykkidi gupishenne issoysora xeeleti miichishe de eosona

Toho kuwaaseka isa welaga nayti goykko eetikka timirte keeththaso issi osuntho kifiley gakkiza naytikka issife gididi issi medho may'o maydayti hayssi ha alame bolla ka'etiza kuwaase kaasanthata maaddiza may'o maydayti macatinne attimati beettosn.

Kuwase kaizay nayti woykko atuma nayti kassanchatika kehiddika caama aththishshenne uttidi kuwase demban mayota lamishshe dizayssi bettes.

Kuwase ka'iza kasanchatika toho kuwase ka'ishe de'ishini haysika qase issinozika keehidi kuwaseza ka'ishe izappe ekanasi issinozika kushe bollara denthidi athishe de'es.

Denba bessadi tookku waase ka'ettiza bessanekka tooku waase ka'isa kaasanhati beettosuna eyta giddofe hissi karetha addezikka tookke hidikka kaa'isa hissikka hayssanne eqqiti eyta kaaleththizayssa giddofe eisa guyera woxxishe deees

kuwaaze gaasonchatikka keeydi kuwaaze kaha7izadikka beettu su na7etikka guwaas medon ideyshini koorinneysocetidayssaza issi naazikka dholletikka destesana gizayssi bets

Tooko waase gasiza kaa anjatikka keehidi beettosuna isa giddonikka xeellizayssi nam7u uwasatikka issi mala gididi tooko waaseka isi deissinne wothtxhi sheka beettosuna eesa achchara issi tooko waseka iza addezikka eqqidide

getin woxxisa asati dophi awathanthatikka geehidi beetti shie de7oosona geytikka hayssi medho may7o maytaytikka keetikka haysane woxxishhedeyizayssinne nam7utammanne oydantsho kita wotha topa nay gizayssi xuufe dees

Issi bessa bollaara bessa asathi baanaassi maaddiza qassika teknoolojiya ha7i wode go7eththidi ooththida guuththa biskiliithe masathizayssika iza bolla uththidi asathi woykko anqqathi laaggizayssi beeththishee de7ees.

faaseti keehidi beettosona paasetikka micha qancanassinne mitha phalqanass beettizayti keehidi mino mithatikka bettisi de7e usuna hayssi faase woykko kalta geetettana dandayizayssi mixataka phalqanas keehidi maadde

punettanasi maaddeza miishefe woykko suusul7e geettizaysseka woyshefe ootettizayssi giddoni oyddu sorakka ogey woykko xuu7ey luketidi beettizaysii hayssane issi as kushe bolla oykkidi bessishe dee

ha7i wode tekinoloji ooththidayssi dumma dumma miishati pooqe bolla deizayssi leemisosu iita woykko anqasya miishataka oorathisidi ekkanas maaddizayssi mashiney ha7ikka ooththeti deizayssi tophiya giddon tunga kataman beettees guussaku

hathe likke woykko haaththeka hayssa issimi isha awu oththishinekka kinbeynnati woykko keeyidi kaaso chuuke zeeza asainne go7ettiza hissika hayssane oosanthetas maaddiza menshetappe issino zide ees

Silketa charcizayssinne dumma dumma korontetan go7eti dikka hayssan maad immana beettiza teknolojikka ha7i wodey ooththettidayssi beettishe deese guussakko hayssikaa keehi lo7o.

wodey weykkon saate ta7ifishhede izayssikka ha7i wode teknoloji ooththidayssi iza bolla saateykka tammanne nam7u saatenne qasseka ha oddu daqika gisayssika beetishise deizayssi hayssa mi sidese bolla deees

Kehidi daro issi gina kameti eqizi deizays woy ha eqidi diza kameza bollaka asati canishe dizaysne hays kamez eqanawu da'anidaiza sohoko

Kame bolla issi miisheyka ba'etishe de'es haysika keejidi poqe keexanasiadizausinne iza bollara asati kezi wodhanasika maadizaysi kaameza bolla ba'etishe de'izaysinne oratha ogeti oosetishe de'izaysi betishe de'es

Ooge gidora para gaarey bishe de'izayssikka kaameti bettidi bisheka de'oosonna asatikka sinthan bizayssi keehidi beettizayssikka de'ese guussakko asikka hayssa kaame giddon bishe daanthidays eretidayssa

Oge bolla caamma quccidi ooththiza oosanchchatika de'ishini qasseka keehidikka asati haa izaytinne caammazakka quccisizayti qasseka kaameykka ogera daro kaameti issippe gididi haa izaytinne poogeti de'izayti beettesona.

kaamey oge bolla ooratha oke baasishe deisayssika asati shuchchati deisayssaka okesa giddofe maxidi kessishe keehidi qasseka dhoku geedi beyida bessanikka hayssa dizidi kaamezikka michata kessishe beettes

Ogerake hidikka ooracha oge woykkodo oge ooxetidayssara bachashe hebishe beettees nam7u pashashetikka bishin sinthani deizayssa giddono asi deizayssikka guyera uttida as beettishe deees tophiya bandara mithikka bollara gachetti dizay beettees.

Kameti oke bollara bizayssinne yizayssi beettishin eedda giddora issi ba sashiya haayesse gashiya beettays guussakko gidofe atten hayssa gita baasiza bollaka ba hirdare katama baase gedettizayssi geettizayssi diesee

be beskilete bolla asati keehdikka uttidi de7oosona be biskilite bolla uttidayti kuruzutaka bezokkodha woththidayti keehdikka bisqilite oorathi oosettidayssa bolla uttidi kushekka baqqishe deizaytinne issi miisha xeellishe de7oosona

keydi hayssa nu ooththeti deizayssi kaametikka keyti muutha guutha kameta gidana dandayzayssi dumma dumma edzdzu issime dhe7u ooththetida sootenne keeti qaseka katamay deizayssi beettishe dees

Abbay woykko haaththey keehidi darudi eelidayssi isa giddon markabeykka beettizayssi deees kafotikka hayssa haaththizali tiranekka sin'idi mecatishe deizayssi bettishe deeese guussakko

Haaththe achchanekka haaththe achchani deizayssi mithafe oothtetidayssi wogolo geetettizayssikka beettishe deees hayssika keehidi haaththe woykko abbay deizayssa achchani beettizayssikka iza achchani dumma dumma matatinne cape geetettizayssi deede.

Ha daran baqqulora ha shishidika de'za gaare de'es. Gareza bollakka kehidikka gaashe buulay iza bollaka channetidi de'izayssikka asti iza bolla si'indiiya ottidayssi nam'u nayttikka laggishe de'ossona.

Kaameti booththa kaameti kehidika deizaysi bettes daro kaametika iza bolla dumma dumma mishshettika des7izayssi betishe de7ossona dembanka eqqidi bettes.

biittay ga pubbeti deis shini isanikka ogey oothtettiza ashseza achchani de issa biittaza haysseyn xoolle oykkidikka isani asati pelishe de7osona goossoko nam7u asatikka keeydi biittaza zaarishe de7osona

Poqqe keexetiddayiss keehidi beethees. Poqqezikka keehidd garsappe ooyqqidi dhoqqu giidi dhoqqu giidi keehidi keexxetidayssakka bethishe dizzayssakka haayissa missleza bolla keehidd beethees. Izzikka shuchchappe, billokethethappe, aashawappe kexxethidees.

Poqey kexetidi de"izayisskka kehidi boththa qalammen tihetida qalamen poqeyikka de'izayssi betishshe de'ese gusakko hayissikka kehidi poqezi lo'izayssi oththetidi de"es gussakko

Cishshay kehidi asata sinththan bettizaysan oyddu adeti eqqidaysa giddoppe issinozi kehidi nam'u asata besishin qoppe woththo adezi kuchche tira bolla idimidi oykidayssa xelishsheka de'ossona.

Issi medho mayida asati bollale woykko sure gixidaytti qasseka qase aze hara medhdhoy giikisallo medho qasseka kotetta massatizayssi mayidaytti layllotaka athidayta giddon issi adey eqqidi dizayssa betes gussakko.

Fooqe giddoyka oothettidi de7izayssi iza giddoni dumma dumma keehidi de7iza kifiletikka ti7ettidi qalameni beettizayssika hayssan keehidi lo7izayssi othettidayssika boothan ti7ettidayssi beettishe dees.

Daro asati beettishe de7oosona etikka qaseka keehidi ooththettida pooqe giddoni issi issi miishata bonchishenne issoy issuwarakka kaa7ishe zoretetha immishekka be qofa qofan be cugan gididi tobbettishe de7oosona.

oge yuuyetidi simmiza bessani pooqe keexettidayssi koronte tika lalettidayssinne qasseka ogeza achchara asati deizayssi pooqisusanka gelos deizayssi bajashe ogen deizayssinne qasseka fooqeza siwudphe bolla isa sunthi xaafettidi deizayssi beettees

Asati issife gididi topbetizaytikka jju kanchu bande'izayti hayssaneke hidi ordidi beettizayssi heedzdzu asati issife gididi issimishaka xeelleshe hedzdzu kantoppetishe deizayssa huphey bo'attida addezekkanam atas faatetha immishe dee.

Tamma payddoy xafettidi de'izayssine amarathora qasse xafetidi de'za qaalayka bettess hayssika orththa layththa hashshu saaron gaththidetta gess guyyeraka poqqeti bettosona gussako.

Tamu peyddoynne qasseka kehidika tamu paydoy pooqqey deizayssi koyrokka biira gishshe hayssan pooqey kexxetishe deizaysikka izza guyera woray bettizayssi de'es.

Fooqey keexatidi deizayssi keehidikka beyttes iroppey attin nam,u pooqesa kiddoomikka denbay deizayssinne keehidikka ka,anaskka asati hamiti ekkanassi lo,iza binse keehidi beottishe dee.

Issi miishani tamare wursidika anijetida keehi daro tamariya naytika anjetida ma7oza may7idi sinthara wutidi de7izaytinne denba bessan guyeraka eqqidi de7izati keehidi bettishe de7osona.

Nibabe keethan tamareti kaahidi uthidi nababishe dizaysika woyko xana'ishe pilgetha kaabe worakata xeelishene duma duma qofisotaka oorata qalaata oykishe dizaysi beetes.

Hayissan kifiley betishinikka beysa beysa bolla icanas de'izaysikka qasekka kehidi betizayss woyikko dorme getetanas dandayizassa bolakka pirashshet betizayissi de'ese gusakko

timirte keeththani issi kifilenkahayssanke hidi asatikka suurera xeellizayssi issi miisay hanizayssaka xeellishede oosona issinosikka eyta bessi shini qasseka nam7u tamare naytikka eqqidi xeellishe deyizayti beettosona

Issi addeyika booththu maydayssi astamare gidanas dandayizayssi uttidi be qofa qoncishishe deees izikka zimmi giidikka issi misa xeellishinne woy oychisayssaka siyisi de izayssi beettishe deees guussa.

heedzdzu asati anjettidaytikka issife eqqida attumati de7ooso naa7etikka ciisha oykkidi de izayssinne anjettidayssa eyti wursida timirte keeththe imettidayssa eytappeka oykki diide ishie beetosona guussa

issi addey qooppey woththidayssikka keehidi qodheta ordisidikka sinthay lo'iza addezi hayssanne issi miishia qoda qonci shishe woykko be qofa aaththishede izayssika iza guyera qasse timirte keeththayka tamareso kifiley beettees

Bigga timirte keeththa geetettizayssika hayssi wolayetha soddo giddon beettizayssi timirte keeththaza gibbone tamare nayti uttidaytikkakke hidi wozna ooththidi paace ooththishede oosona kuussakko hayssikkake hidi lo'okko.

kifile giddoni oydeykka keehidi tamaranati uttamas bessizayssi giikidi giigidide izayssime qase ga xaafettana wode izassale dazikka beettishe desse guuss kowayssika keehidikka sibxalo lo7oyde uttamas beettishe dee

Timirte keeththani kifile giddoni guutha naydakka issi astamariya macasha geetettizara tamarsashe di'aysu izakka keehadaa nayta tamarsashe xaafediide isayssazakka bessase eyta gu'erakka qasseka keedi daro misiletinne paydotibeto sona

pooqey keexxetidi de'izayssa sinthani daro asati eqqidikka hayssani qasseka be korojoo korojoo oykkidaytikka dumma dumma miishani xaafettishenne qasseka pooqeza giddon gelanas woykko dormeta oykkanaska hayssani ekkizayssi beettes

Keeththay keexetti di de izayssikka akeshay keesheti di de izayssi beettishinikka hayssa keshshafeka wulazi gorditi di deizayssinne dumma dumma xuufeti karera beettizayssi timirte keeththa kitanau dandayizayssa guussako gidofe attin lo'o.

Timirte keeththanikka qasse dorme geetettizayssa pooqe giddone asatikka firooshe tamare nayti firaashe iza bolla yeggidi ichanasi bessizayssi hayssikka biratatazi garsara maadokka indisayssazi bettishe deees.

Oyddu asati anjetidaytikka, anjetida mayoza mayidi de7izayitti keyiddi eqqidayssi beettosona. Ettikka qasse keehidika hayssa hezzanththo qasseka de7idi keexxeththidayssati daridi anjetidayssi beettees.

Issi astammare eqqidika tamare nayta tamarishe beetees. hayssi izikka xuufe xaafidayssi besishenne nayththikka issi issi nayti iza gidoppe wozina wothidi kaalizi de'izayti de'osona.

Keeththay keexxettiide isayssinne oogeti keexetidi deizayssi keedi bettish edeees hayssa ogetha haachcheraka asi hamettish edeizayssi mithatinne kurante mithati eqkidayssi beeddiyosona.

Asati keeydikka dhokka bessabekka pooqe giddon ogera issi xade bessani wodhdheshye deyisayti tamare naytaka gitanaw dandayyssa yssi macatinna attumati birttisiyede oosona.

Biitta goyiza kaameyikka oge baasidi wora gidon keehdi lo7athishe de7izaysi doyzore geetettizay beettishin iza giddorakka issi addey de7ees guussako gido attin oge achchan issina xeellishe de7ees.

Oraththa ogeyi oththetishshe de'izayisazikka ogezzi kehiddi buro molidi oththetishshe betizayissinne izza achcharakka asati haa ogezza gidora hamuttishshe yizayiss moththatikka qase bolokotenni qasekka kechchetida kechetikka betosona.

Kamey ogera yishe de'es haysa kameza sinthanka qaseka asatika betizausi kawo oosanchati sarotetha nagizayti eta gidopeka tirapike getetizaysi isso kameza esidika iza xeelishe nne qaseka kawo woga maara oythishe dees

Orathi oothettiza ogeykka beettes nam'u ogeykka oorath oothettizayssi katama giddora de'izayssara kaametikka gede bishe issi bagga ogezara de'ishini lanqera lanqerakka asati ha yizaytinne giddon eqqidayti beettosona.

ooracha okey oothetishe dee ooracha okizakka kaamey keehidikka hayssa ney ooththizassika sinthara qasseka oohtetida okizakka di laciti lo7ethiza kaamey keehidi beettishin iza guyerakka hara kaameykka laallisi yebeette

ogera kaameykka ooratha oge ooththishe de'izayssinne qasseka asati kehidi bookketiza bessazanikka dendidi dendidido iza bessazani eqqidi de'izaytinne oosisiza oosanthatinne gita asa kawo oosanchati beettos

Ooratha oge wora giddorakka baasettiza ogeza giddora qasse motorera laakkishe issi adde aayishe dizense guussukko ogezikka oorath ooththettidayssi wora giddora kesse hibessa efisayssika gitanadanday.

Horatha oke oothetidayssa giddorakka kaamey ha ishe de i shinikka gelasosi dumma dumma okey ooththetidi deisayssikka beettishe deees hayssika keehidi tuura deisayti aadhdhanas maallizayssaka keehidi hayssan beettiza zoggaykka bessishe deees.

Kaamey biitta goyizayssi beettishe deees guussako bidofe atti mika ayssali geedi izaachara deiza issayateeka issi kushene silke oykkidaysi gea sinthera aadhdhishe de7ees

Ogeeykka geehidikka issi woge salala wotheti deeyssayssa gi dora kaameti ha isse de7oosuna gidoppe attinikka hara kaamekka keehidi biitta jaanishe kaame bolla deizayssi beettes gunssako.

Amaratho pidale de'iza xufe xafetidi de'izaysanne paydoti kehidi betizaysi soo misiley izza bolla de'izaysi issi metire kilo gizaysika woykon shahu litire izaysi xafetidi de'izaysine oratha karde woykon mishan gizaysi betes

gammo zoone gerese yuusho woradamikkaseka keehidi hayssani ooththettizayssi xuufeyka xaafetti deisayssinne haaththey kasseka isa asatas keehi gakkana mala isa keehidi ooththiza bessay asatikka hayssa eqqidi xaafettida ssa bessise de7osona

Gutha tubpoti issi bolla xa xikidi deizayssikka iza aththani karetha bola leegixida addey jaamma aaththidayssi eqqidi deizayssikka keehedi oygeti beettishe deizayssinne haaxe hayssa tubozara bana mala maadizayssi deees.

haaththe bombay keehidi dophetizayssi beettees hayssika bombazi keehi di kithitis deizayssi denbabessafe iseme ooththettiza dumma dumma haaththi gigwotinne keehidi oosetidi hara asas maaddana go7a immish deees

tubbuy de'izayssikka aaththe isara kukkizayssi muuzeti deizayssinne keehidikka hayssane bomba yooseti deyizayssi keeththadikka deizayssinne keexxeta keexxanawu qasse dumma dumma miisheti isani uttizasooy beettees

haatheka teketidi kizidi hara bessaaana si deessa gibbeeka kinbi difi de isayssi simintonenne buloketeme keexxetti feesika isa bolla nangarey keezdzana sibeettiza sidees